Puspuss bu def soranc soranc bung holi bung holi wut mogi am tam naari botale ndox si kaw soranc bi nung fa tek tamit ay xoliti soranc.